hayssafe bollande,iza missini asati shiiqetidi uttidayssi beettees haasati qa cillo maata bolla oyde hidi uttidosona inte guyerakka adussa keetthay beettees

Hayssappe bollan diza misiliya nuuni be'ishin asati hokizi bantta piynha ootizayti betees. hayssatikka paydon heedzdzu asati piynha oothishin hara asati qasse matan eqqidi de'osona.

gayssafe bollan shilqi dammi silqqaminizeshi koasefa anchati shiiqidi kathimizayssi beyana standars katheyka dumma dumma kaththi shiiqi naytimizayssa pessees

Haysape bollan de'iza misileni geeshin cilida bessan geegettida oydenne dumma dumamu shedi derosana abdan incen gididayssa ero dandaos sebra gizayssiqa eqiddes

hayssppe bollan de'iya misilen aawati dungusa moy7o may7idi bantakushen kuupe oykkidekka hiddizayssi beettees inta guyenka kilila mithay deees

hayssafe bollan shiiqida asata nuni beyshin wurikka shiiqidi oyde bolla utti dizayssi betes heedzdzu asata sinthenta daabboy woy kkosha sheede izayssa be7o danda7oos

Hayssape bolla deiza misilani genshi asay dundusa mayo may dinni hara dumma dumma mayo may'o hissife sinfi ettidayssi weettees issa addey kapayfe bolla manaxire wothidi dees.

hayssabe bollan de'izayssa nniu e;ihns issi indoy bortha qamsenqo xibabe mayala diza hissi beettes hankoti qasse iddetikka izi achche uttidi de7oosona

Haysappe bollan deessa asata nunbeshi maata keeththa kundidayssa sinthen eqqidi haasaya laameti shedizayssa beyo danda7os inta giddonka huctheynne dumma dumma miishe deheys.

Hayssafe bollan deyiza misile asatu shiiqetidi salpe kedidayssi beettees heni baggarakka dita daasey daasettidayssi beettees gibaboykkida asatikka de7oosona

Hayssafi bolla nam'a macati lo'izayti baynta kushe iribaane oykkidi maqasera qanxanas hangeti ekkidayssi beettes inka guyerakka hara asatti de'ooson.

haysafe bollan de'izaa misilennane beeshin moora giza erisoy woyko hoteley eriso tesidayssi ubeettees issika lo7izanne maatan keexxettida keeththe gidoyssa go7e danda7oos

Nam'o asati eqqidi qofa laamiti shirizayssi weetees e intafe guyerakka hara dumma dumma mayo may7ida adte asati de oosona nam7o asati qofa laamettizay macatakku

Hessafe bolla pilixilina parte mayo mayida asati banta hudhen qoobe aaththidi samay oyde bolla utti dubbushizaessa amsileltowas qoncisanas dandayides.

Xessafe bollan heedzdza asati zo'a mala may'idi hanko asa shiishidi dubbusha dubbishizayssi beittees hanko aseka dumma mala may'idi uttida.

hayssappe bolnan dunbusa moyo mayidan asataranne hanko asatara saro jetha laametizassa beyo dandaroos aawatenne qass kallo ekkide eqqideoossona

Haysappe bollan issi Adey dunguza mayno mayndi qoobeka dunguzayssa aaththidi ba kushe maygirafon ekkidi haasa haasayidayssa woykko kiita aaththizayssa bewe dandawoos

hayssafe bolan deyiza mishile ininigeeshi issadey bootha sha misi garsera may7di maygira hoone oykkidi be qofa aaththizayssa woykko hasayizayssa be'o danda7oos

Hayssafe bollan deiza issi indiya ba kushe maygirafoon yoikkada haasa yootiz hayssa bessees oyde bollaka booththa oyde bolla uttara de7awas gizachcharakka zo7o mayo mayida indoy uttadus

hayssafe bollan deiza misila saagibeishin issi addey sakettin diza onna idimidi diza asanne gu'era dundusa may'di zaachchi iqida asay beettees.

hayssafe bollan deeza misine asasi wurikka hukkidi wossi sherizayssa bessees intes ka sinthen haylandera haalthe giiyettidi uttidayssa qoncisees

hayssafe wulan dizanaytaninibeshin issi addawaykki deeqqihayssa beyo dandawoosa issi miyakka qashe naa gidishin issi miya qase ebippe qita gidoyssa ooysi leennus qoncisanas dandaydis

Hayssafe bolla miseyade gondalenne toora bakishon ekkidi dunbuza mayo maydi godare galbakaba bolla aaththidi ekidi dizayssa beyo dandayays.

uzi bollan deisa misiya nene beeshin nam7u maata keexxay beettees izan kayssi naya woxxa shebizayssi beettees cililo maataykka de7izayssa hamisileppibe7o dandayoos

haysafe bollan deizapisile keeththa giddola oge beettees issin diyakka naama kushe gaalon yoykka daggede hametezaara hahora betashe deawus

Hayssafe bollan deizaasati siiqetidi daddizayssanne bullukko gaabe ooththizayssa peyo dandawas haasatikka paydon daarakko.

Hayssape bollan de7iza misilen gita abbay beettes;abba guyenkka mithatinne dumma dumma miishati beettosona;gita saloykka guyera beettes;saloykka be7ishin lo7es.

Hayssafe bonan dei namishi gimmano giishi domma domma asasish qittidi kathimizayssanne issi asayasay gintas kath shiishshizayssa minoseleytas purnqisanas dandayidis.

hayssafe bollan shiiqida asati gita shuchcha garsen shiiqidi ootho ooththizayssi beettees issi aawaykka issi naas gibapbe oykkidi eqqidayssa hamisi laappe be7o danda7oos

Ayssabe bollon deizamsileme geshi maata keettxa beettis maata keettha gu7erakka yachi inne gamma dumma beesheti gascishe deyoosa.

hayssafe bolla paydon ichacappe daro asati shuchcha bolla uttidayssa beettees inta geenka qarcaqidara direttida kiyothay deees issi cezila mithayka deees

Hayssafe bollan dumma dumma masobetanne safedeta bayzettiza sooy bessees hayssanka paydoy daro gidida masobetinne dumma dumma wish side eetes.

heyssafe bollan issi aayeyira issi aawara utidi miicishenne qaa7isho gizas geettees aaway gakoshe haykkoasi oythudi de7ays aay aka bahophen shorashe qaccadus

Arisofi bollan de iza misile nunibeshin cawata woykkoyi beetesad cawata gizayssa hachi osaten kaallite giza elisoy deizayssa h misilappe pheyanas dandaradis

heessafe bolla deisa wirsilin issi addeynne issi indiya geettas hannaka be qodhe bolla shaash qachadus izi sunthaykka bafirahilo geetettaws addeyka nawaaye tesfayeiza

hayssafe bollan de'iza misile nusi qoncisizay amarathora getesfa daas weymyaaden daas ufayssa sohoykko azazano daasi gidayssa nam7u tophiya zafanachati deettes

Hayssafe bolla nam'u asati pheettoosona hayssati uppikka issimay karetha may'o maydi deees inta achchenka dophiya bangiray kaqetidi de'ees issima addeyka ayfion mini xire wothides.

Hayssafe bollan issi adey derpooster giza xoufeza bolla xaafettin duuna doryidi achchabessishe ha doyethi xeellizayssa beyo dandawes haadda hu7anka hu7ey welko binanay diene

Hayssafe bunnon makalagiya mayo may7ida asataranne hara dumma dumma may'o may7ida asatara uttidi timirte wuykko silxana ekkishe dizayssa hamisi leytas qoncisanas dandaye ges.

Hayssafe bolla nu dere toqiya hayssiza aymede abiyalanne issi addaara ichuchchu tammanne oydda cache usuppona wiiliine kessidayssa

hayssafe boldan tophiya dere ayssiza maarey aymede afira hara dumma dumma dereppe shiiqettida asatara eqqidi dizayssa beyo dandarays

Hayssappe bollan karethanne booththa meranne dumma dumma waalaketida mera oykkida miizzati dirsa giddon eqqida issa be'anawu dandayas. Hayssaka tasi misile qoncissi des.

ayssafe bollani nuni be'iza keeththati bothanne zo'o medho oykkidi lo'iza keeththati beettosona ha baggara ko celilo miiday beettidayssa hamiseley taas qoncisanas danda'idis

Hayssafe bollan issi gita kaami zo7o medho oykkidayssi beetties izaachchenka issi karetha mayo maydadey dheqkididees issi addeyka kaama bolla ekkini deees.

Hansafe gollan deizay samamiweyishin itiophiya alesteriki akelgilote immiza asati issife shiiqetidi ooththiza issibeytes hayssika booththa gitaso achchen gido issi dro'ees.

Faysafi bolla shiiqida misilimus kulitasiza qanxatidi diisa maburaate shiiqoy heggis mmideskiza eresoy beettees

hayssafe bollan de7iza missilen nuni bee7ishis ciilla mithasinne asbaltey beettees haspartenka issi kammeya gede bashenne asati oykketidi digayssi beettees

hayssappe bolla maabiraate oykkiza woyko kaalliza odaarey beettees xaarey bollaka haykku xufey beettenna hayssika mabrate hidenna gizessa qoncesees

hayssafi bollan deiza mseno gita abbaybeette sayfiga gilqagibe gatabisse gididayssin xuufin qanciri dees

Hayssape bollan deezamisine ye7icaphiya elestiric zargila gizathofe gibjiqaa bolla xaafeti haydon laapuna gi diza asati issi kiethan uttidide izayssa essees

Hayssappe bollan deesa misine yooni beeshin oyderanne xaraphela giiketti uttidayssi beettees hayssa achenka sine giigetti diccu shaacu higayssa hamsiley daas qoncisamas dandayides.

Hayssappe bollan diza asata nuuni be'ishin yetophiya gebewochinna gebewochi balesiltan yagiza gita keeththa sinthen issippe gididi eqizi de'osona. Hayssatape issiniyakka maccakko.

hayssape bollan issi kaafe beetes ha kaafe giddonkaxarapphenne karetha oydey gigettidi asas disayssa hayssabe bollan de7iza misinay qoncisees asatikka kaafe giddon ekkidi de7osana

Hayssape bollan de7iza misile nuni be7eshin paasika baarana wistoor antikizayssi beetees hissika kathas wogidi deyssa famisi lappe dindina qancisamas dandayees.

haysafe bollan de'iza mishe dhissiyade bira woykkidi dige geelsizayssanne hamusa persente woykko ichashu xeetu persente qance immidi soo intis ekkite giza efisoy geeta

hayssafe bollan de7iza misilin heedi baare naaristooranti giza xufe beettees hayssanka kathanne dumma dumma ushsha qommoti hayzettizayssa hayssa misilappe beyo danda7oos

Hayssafe bollan deiza misilenas qoncisizay asati shiiqetidi dubbishidayssa bessees issi aawayka baayfe bolla manazire wothides issi addeyka ba hu'e bolla manaxire wothidi deees.

Hayssape bollan shiiqida asati udoynne miishi pude dige aathidaussa beettees issi addeyka kartha mayo mayidi dees.

heessae bollan haydu muthacho asati uttide izayssa be ays issi awayka ba ayfe bolla minaxire wothidis issadeyka ba hodhe bolla minaxire woththidas xaraphe bollaka heejzja haylandera haaththey dees

Hayssafe bollan awisiniya amin diza bankey elikesida eerisoy beettis ha erisoykka sitochachon aporoti misaraangiza xoofey dees.

Hayssafe bollan densama silemeoni densin asati yuqutidi mabura ke dhaysamas woykka haaththi kessidi racca izayssa bessiyees hintika tama asappe asa tamappa ashshamas woygamayo marida.

Hayssppe bollan deiza misilenos qoncisizays asa issiyaddey eqqidi dizayssanne issiya naay qasse makina daagizan wulana uti dibizayssi yu7ete.

haysafe bollan issi adey laabani issincha maado baykko koyro maadomiza asati zas maadon yishe de oosona matan ga kaamey dooya eqkides

Hayssafe bollan asati shiikidi issi adda saqoykkin akamushediyoosa inta sinsenqa angulanse welko hargetti daasati iza kaami dees.

hayssafe bollan issi gita keeththay beittes izikka qalame booththanne karetha walakati ettidi iitalo7olo izayssa hayssa misilappe beyo dandayays

hayssafe bolla lo7iza dabaabay beettees hayssinka maburate inne dumma dumma poo7uti poo7ishe dewoosona hayssika nu dere toopphiya issintho katama gidiza shegirekko

hayssafe bolla de'iza misilinoni beesi asati salafete eqqidayssanni issi addey sinthi mintas iqqidayssa beoy dandawas giddonka abebeya daanecha boththa mayumayda eqqadus

hayssafe bollan daro asati eqqidivdizayssi beetees nam'u asati woykko heedzdz asatikka baynta aype bolla manaxire wothide de'eettes hanko hasayka kushey idimmi eqqida

hayssabe gollon deessa mis din deesshin kareftha oydera sinxen deh jexara eraakige teeqqifayss peytees dasnoxenka lo7ezan komputere de7ees

hayssafe bollan deiza misile asay tophiya bayndira oykkidi wuri shiiqi eqqiday si betteys booththa may7okka may7idi deizayssa hamisile nuus qoncisanas dandayedis

Hesafe bollon issi lo'iza biiro giddon uttida xalaqeranne oydera beettees moske keefa doyettidi carpo gelesho dizayssa hayssafe akikko dandayays

hasafe bollan de izayssatani beeshin giita lo7iza keeththe sinthe booththa paramisileti de7oosona hayssan qaccililo maataynne lo7iza mishin de7ees

hayssafe gulinan deiza misilia munigeeshon mangista dirikita keeththaweykko imingis iditamari durujita izayssi hetees keeththa shallo izayssanne beyanas hamje

insafe bollan dumma dumma may'o may'ida asatin de'oso na haasatappe kanamo asatin oge woykko keeththe ooththiza asati aaththizayssa soo qooge woththidi giitides. issi manaddiray aaththi dawaykka haasayi shidiee

hayssafe bollan deiza misidaniyi beishi gita keeththay beettis ma keeththay kabbe ishi no7izayssa gididayssa beyo dandawoos giza sintenka tophea panderay koqetidi dees

hayssafe bollan de iza misile ninibeeshin gita mabiratera lo7iza keeththay beettees ha lo7iza keeththayka dumma dumma mishetan lo7idi deees hayssafe misiley qomqisanas dandayi des

Hayssappe bollan issi aaway eqqidi ba koodhe bolla dunguza wothidi bantape bollakka qoobe wulthi karetha mayomaydi eqqidayssi beettishe dees.

Hayssape bollan mangiste ooththida gita keeththay beettees hayssika samayenne booththa medho walakka qalameti ettidi katama bolla iita lo7ishe dees hayssa misiley bessees.

hayssafe bollan gita katamay beettees katama bollakka dumma dumma celelo mithati toketii de'izayssi beettees asayka gede ha hamittizayssa ha misilaappe beyo dandayadis

Safe bollan issi katt bayatettiza sommoy korstoorantin asati shigi uttidi gede xeelezayssi beettees nam'u handati qa bayntahube bolla shaashe xaaxidusana

hayssafe bollan de7iza misilen nu beyishin issi addey guyeera iza daro asata shiishi buro keexxettishe diza keththe bessishe dizayssa habmisileyh bessees

hayssafe bolla geta mangisteckhiix dakithe beettees keeththas musenta cililo gessay deees pude bakarakka cililo mithatu deizayssa hamisile qomusisees

Hayssape bollan issi indiya salay may maada ooththa shura wigassada maada ooththa ude bolla uttidayssi miittes izza sinthinka burcuqon deees.

Hayssafe bollan issi xibabe may7ida macara heethzthu bootha may'o may'da addera sartifikite woykkidi beettoson enta sintzenka gita daaboy dizayssa mansiley bessees

uzi bollan de iza misilemenebishin hospitaaley woyqo kilomike beettees hayssa giddonka issi indiya eqqada manaxire astade sama yokoote may7ada eqqidayssa he7o dandawoos

hayssafe bollande iza misile unibe'shen issi addey hospitaalen woyqo haakimeson uttidi miisheta giigissizayssa be'eetes kushenka ha7y gido oykkides hu7ekayzas dichchako

hayssafe bollan de iza misilamini beyishin nam'o akimeti issi hargada iskida indiyoyidi beyizayssa ne oychizayssa beyo danda7oos indiyakka bijjamo mayada hiskada de7awus

Hayyssafe bollan deiza asatamani beeshi nam7u addetti komputere issife oykkidide izayssanne hanko asay unta achchin hare eqqidayssa hamisi lappe be7onne akeekko danda7oos.

hayssabe bollan de'iza misile issi addey booththa shamize maydi maygirafoone izasoychetin iqqidi haasayafeykko kiita aastizayssa be7o dandawoos haddeyka bayfe bolla manaxire aaththides

hayssafe bollan de'za misiley yelemma giza hakimeso erisoy beettees hayssan galatamanne uyddu saate enti ooththizayssa erisan qoncisi dosona

hayssafe bollan de izame sila uni xeeishin asati issife shiqeti eqqidi dubushizayssa wolkko haasaya laamettizayssa beyoy dandawos issi addara issi addarakka baayfe bolla manaxire woththida

hayssafe bolla leeza misile nongeessin daro asati paydon utachappe dariza asati iqqidi haasa laamecthizayssi beettees inta giddofekka issiniya agde gididayssa be7o dandayays.

hayssafi zulan daiza misilatanibeishin issi hargetidade paxidi haakki mitara daabba mashan qanxi shen beeqis haakimetikka wandamana uunida

hayssafi bollan deiza misile issi addey booththan koote maydi deees manathi reka baayfi bolla aththides issi addey qasse eqqidi haasa haasayi shodidayssa bessees

Sofi bollon diisa misidin yunifeshon issi kushey baynta indees woykko asi meddida kushe eykkida indees asay modo ifidi izo oychizayssa maatiweson bessees.

Hayssafe bollan issi adde issi nayophetisidi phisisayssa ge'ays hayssika haakimeso gididayssa beyo dandayays nam'u asatikka karetha maya may7i de'o.

ayssafe bollan issi indiyaaci babe may7ada majrote bolla ekkada maygirapoone oykkada aasayiza yssi beetties indiyakka zo7o xelate diza xipabe may7ada deyawus

issafe bolla shiqida agdesasanbeeshhin ba kushen kanola woththidi alqa bolla sakitidi uttidayssi beettees hayssika ba qodhe bolla kire aastiri dees.

Hayssafe bollan deesa misili nene niisi asati dunduza muynne dumma dumma mayy7o may7idi sabe pekizidayssi beetteesa ysanka tophea bandela ypudeka qettidizayssa beyo dandawosa.

hayssafe bollan wolayta zoonen bodditi giza kataman giddon de'iza gita astada dere keeththay woyikko wulay beettees hawula bollafa asati eqqi dizayssa ha misiley quncisees

Falissafe bollan dehisa misi lamunineshi garoso otanne cidi roomishati beettoosona issa giddorakka dumma dumma ageti dehizayssa hamisileetas qoncisanas dandayedes

Hayssabe bollan deiza asatin toketida woykko shiiqida puyte gaththanidi be ishe dizayssa gessees haasatikka paydun supona giddishin issi niyakka macao.

hayssafe wolla shiiqida asati nam7u asati bantaqoodhen dungeza qaccidi issi haakime asayidi asaysizayssa be7o dandawas ha hakimeykka eqqidi siyizayssa be7ette

Hayssape bollanka keeththay keexxettidi qorqoro dirsara girettidi dizayssi beettees hayssanka aydi pool suletana deraja timirte keetta giidi xaafettidi de7es.

hayssafe bollan issi addey wuri asa shiishi ekkidi haasayissidayssi beettees intafekka ogien ooththiza asay bentamalaya may7di eqqidayssi erettees

hayssafe bollan issi qarxara ooththettida keeththe beettees izaugey waggarakka din goy dizayssa hamsiletas kancisanas dandayides

Hayssafe bollan de7iza misibeneni de ishin podditi katamananghistin owto asay miisha taybuza soy geettees hayssa sinthenka camma quccisa naay utti dibis hayssa be ooss.

Hayssabi gollan deesa misili nonibeesho issi keeththa achipfe missi ade koppishi beekkees iza sinthenka gililo mithayynne dumma duma meshiti beeketees.

Issi indiyan tuute tokki shim betawus iraakka bahope bolla booththa qoope uthada karexa qoote mayada dizayssa beeo dandaays.

Hessafe bollan derizayssa minibeshin asati dunduza mayo may'di shiiqetidi haa izayssa beyttees inta giddonka dunguza qoope may7ida coro asati beettosa.

Hayssafe bollan deeszame sidetaaliweshin maabraate hufa bolla qaqeti dizayssi beettees hayssa garseka cili loomaate de7ees.

Hayssafe bollan deyssa misile minibeyshin mithay beittees mithachenka qorqorora direttida keeththay beytees keeththaska wulay doya gidoyssa hamisilappe beyanas dandayettes

Hayssafi bollan oki bolla udtida garreti peytoosa, entafe ha bakkarakka asati hamittizayssa mamisile quncisees.

Hussafe gurlande iza misile menpeshi issi addey huttidi caamma qocci isayssame hanka asay huttidi ganta caamman qocci shayss geettees iza guya ammadabarara darru caambati diyoosona

hayssafe bolla rayta indakka daanite tamarese keeththe beettees hayssaska bolay samay medho gididayssa pamisi leyi taas qoncisanas dandayides

Hayssan taas beettizay gita aspaltekko aspalta aspire baggarakka issi gita keeththey beettees duge baggarakka qelilo mithati de7oosona

hayssafe bollan dumma dumma mayo mayoda asati doaththa qoome wurikka aaththidi ogaara ka ameti sha yidayssi duyitidis hayssatikka daddetame issi maca

hayssafe bollan cililo medho oykkida gita baanarey beettees hayssa bollaka arengoadi asharada temsalet hagar beexege na giza xuufey beettees

Hansafe golgan issiyadey karetha mayo may7in manaxire baayfen aathidi angirafon oykkidi hasayiza yssi beettees iza achchenka kenewede bedoy bettishe deees

issafi gullan dihisa misile issi ante pilde soomayo may7di ukushimma dosha oykkidi hussane woykko polomizayssi beettees zasinxenga ora gatati deeyoosa

hayssafe bolla issi indiyoy geefo bolla dizayssa eranas dandawos hannaka karetha mayo may7ada eqqera deizayssa hayssafe eranas danda7oos

Hayssafe bollan deessa misile minifeshin asati issi kaame guyi yiida yssi beettees hiza asatikka ekelakeya malaya maymoridayssi erettees

hayssafe bollan de'iza misile nunibeshin heedzdzu oyge sinthen gita xara beezay beettis iza sinthanka waregeteinne dumma dumma mise xaradha bolla uttidayssa amsiley qoncisees

asebi bollan deezam si dinongesse gissi haaway eqqidi ge kiita aaththidayssi beettees iza sinxenta komputerinne dumma dumma muisheti demimosonna

hayssappe oduyan deysa misiweessa ildzxzu asati utidizayss bettees inte sinthenka ayllandera haaththenne tukki shay dumma dummanishey deeesa

Hayssafe bollan issi addey pirda keeththa bolla uttidi karetha mayo maydi magirafon nakkidi haasayi deyssa be7o dandays haaddeyka aas miji xeellishe dizayssa missine qoncisees.

hayssafe bollan issi adde ukkila kiya mayo may7idi ba hophenka qoode orethidi ayfen kamanaxiray aaththi maygirafoonera haasaya kiita aaththizayssa bessees zageera kaqcidida mixati dewoosona

hayssafe bollan tamarudi anjettida nayti miidi macafhi sinthan eqqidi qaala gelizayssi beettees haasatikka tamarida timigden ooththanas kushe denthi qaala gele shedos

hayssafe bollan issi poolisi mekalakiya mayo mayida adey mayigirafaforera haasayish de'izayssa hayisa isife qoncisees zaabirakka cililo bessayd de'is

Famssafe bollan debube killide maagistan arba mince kataman dhoqasoy pirdesoy beettees izas ka oolay ginbera acirettidayssi woykko direttidayssi beettees

hayssafe bollan geyzawessaliniimeshin kare geesshiza wey ko pittiza asati bantahanqan qarxafe medhettida qoobe aaththidi shiiqeti eqqidayssa beyo dandawos

hayssafe bollan deyiza misile issi kaamey qoshasha woykko iitathay hidi qolizayssanne asatikka shiishshidinne xuukizayssa woykko aaththizayssa misile qoncisanas dandayides

hayssafi bollan deiza misile nonibeshin ham7o kaameti beettoosona hayssatas ka issi nay bootha medho gi dishin dhissi naygas cililo medho kaame gididayssa misiley qanqisies

heyssafe bollan deiza misileminzeshon nam7u asati qaarira iidatha shiisse kidibizayssi beettees inta achcharakka hissiyadey karabittishe wolqaas balka geeshshishe dizayssi beettees

haysape bollan shiiqida asata nuuni be7ishin madabaraninne pesttalen nun eeti maata ekkizayssa be7o dandda7os maataykka maakinappe wodhdhishin asay banttas ekkishe dizayssa misile besse.

haysafe bollan deizanside nimi beeshin asati shiiqetidi maata makina giddo gelthizayssa woykko caamizayssa beyo dandawoosa ha asatikka yelilo malamayo maydi de7oosona

Hayssafe bollan diza kaamey karethanoy zoo7o medho balaka oykkida kan didayssa be7o dandawoosa hayssika tama metoy yakkishin maaddisessakko.

hayssafe bollan deiza misile mbeeshi fayda dijjitalumetta aga kibire cekana mela asay mikomandiste erisofisidayssa amsileppe dandare heranas danda ays

hayssafe bollan deiza miside tangeeshi payda bollayneqa shiiqidayssa bessees hayssika asay silke go7ettidi masakabettana mena maaddees

hayssafe bollan issi addey nashonal ayde woykko payda kesisida mettawudhay beettees hayssa irdaska sunthay xaafettiben nayssa amishilyappe akekadis

Hayssafe bollan geeza misile tani beyshi fayda miskefas dalqa eriso shiiqidayssa dessies hayssika samay medara maashinal ayde yiidi xaafettide.

Hensefe ballande iza misiyo mologishin issi adden miskaba mazagabizayssa be'o dandawoos haaddeyka jalila gibappe karsen urtidi mazagabizayssa ha mise laakke ge'o danda'oos.

ayssafe bollan issi ingiya pa7ayppe bolna aykkowazi wuthada xeelizayssi beettees ayssanka na7iya booththa shuranami dayssi beettees

Haynsafe bolla diisama sile tani beeshin payyadigitame mitaaqe oonassinne aray maaddizee giza ooshay afada xaafettidi dees duge wakarakka haray xaafettidi dees.

hayssafe bollan deiza misilenunibeeshi hare maata nibeeyssi beettesa cidilla maatakka mishe dewoosana inta gueerakka dumma dumma miti beettoossa

hayssafe bollan deiza misile qonqisizay nayti sporte ooththizayssi beettees hayssatapde kayssimiya namu asata oykkada budde shirettizayssi beettees

hixafe bollan ciman asati gaabanne dunguza may7idi banta hophphenka dunguza qoobe urethidi deizayssa hamisileytas kondisanas dandayides

hayssafi gollan deiza misida nun geyshi asati ekkidi projektere biizayssi beettees ha asatikka manaxire hayfen aaththiday deys ha baggarakkayssi maja eqqadus

hessafe bollan isati gilbizayssi beettees giinga geerakka Kaametinne mithati nisse keethtshetti dumma dummane shidi beettoossana

hayssape bollan issi adey zo7o qoobe woththidi bayfen maraxine woththidi issi kushe gede micidi bessizayssi beettees addeykka karetha may7o may7idayssa omsileppe beyanas dandawas

hayssafe bollan deisa misi yimosegeeshi asay haakimetti shin hu7ekko issi issi miisha ooththishe poyettiza hawudey ehida miishay beettees haysseka luus ko ees

heysafe bollan deeza misilanenibeishin dumma dumma asati tamareti anjetidayssa anjana shiiqeqqi uttidayssi beettees hayssanka nam7e macati anaxire achthidi degosona

hayssafe bollan de'iza misilan yongeesho gita haba giddo keeththe beettees ha keeththe qadeessiye ti giza bessa lo7idi keexxettidayssanne cililo miisha tikkade izays beetteesa

hayssafey bollan suntha aazi gide eletronomme dosay haaththe giddora hametishe ha izayssa be7o dandawas zagiyerakka cililo mithatinne dumma dumma miishati geettosona

Hayssafe bollan deyiza misiley nuni beeshin issi ndeya gade giddo iqqedadizayssi beettees izi geerakka buro keelishe diza cililo balalati beetoosona ka mitikka he waggara eqqidi de'osona.

hunsapfe felen denshan wussiley tanbeshi nammu asati karetha muoma yidi eqqi difeyssi weettees intafeka issinayne dere daphiya ayssizayssa aymede abekko

Hensafe bollan diza issi aaway aarisi aawa gilida issi beettis baayfe bollakka mana xire aaththidi gortha xibame may'di maygirafoonera haasay aabeyssa kiita aaththishe deiis

hayssani bollan dunduza moyonne hara dumma dumma noe oykkidas ekomayida asati hantarichite bude dhokustizayssi beettees he sanka keekey de'ees

hayssafe bollan dabur itopphe akkilele maunudiste waanna aysso gidida adda asay guloku maydishenne izas kondale emishin qomisinaye pessees

Hayssape bollan issi haakimeson hiixethiza algaynne komppiterenne dumma dumma miishati beetteetes;bica iqara zo7o tuchchay eqqidayssika beettishe de7ees.

haysape bollan usuppun asati karetha mayo mayidi ha hametizayssi beettes;enta giddopekka heedzati macca gidishin hankoyti qassi attumako;enta guyerakka kaamee beettes.

hayssafe bollan asay dumma dumma may7o may7idi induti xibabe may7idi aaddeti qasse hara may7o mayidi issife shiiqidi salpa kezidayssa haysse sindiyak giddora gibapbe aakarabeyaas

Sabe billan deiza asatan nu beeshin iixiginna bartemayo ma'idi issife sibsaba shiiqeti ittidayssi beettes addekka mala xire aaththidi qoobe wuthides.

Hayssafe bollan daro asati issife shiq etidi uttidayssi bettees intaflika baggadetinne issi macasiya manaxea athidayssa xeelladissa

Hissafe bolla karethaa wayida nne dumma dumma arama may'yda asazi sipiqeti dummo sha du beshidayss bettes dindo asati qa duwosa.

haysape bollan de7iza misilen bootta mayonne karetta mayida dumma dumma asati yiidi xeellizayssi beettes;haysaka kopiso yiidi be7izayssa misilape be7oos.

hayssafe bollan karethanne booththa may7o malida asati shiiqeti uttidi duqushizayssa beyo dandayays issi addeyka ba ayfe bolla manaxie wosthidi dees

Hayssafe bollan oddu asati karetha may7onne samay walaka may7o may7di eqqida asati beettosana issi addekade qanxi bolla kushe wathidayssa mayssi misiley qoncisies.

Hayssafe bollan deiza misili minibeeshin safara asati issife shiikettidi uttididizayssanne issi addey enta sinthin eqqidi entas haasa awoykko kiita aaththizayssa eo danda7ays.

Hssafe bolla mekilaakiya meomayida asati datarepekkidi eqqiidi sawas sedizayssi beettees hayssatikka xaafishe deizayssa hamusloqonu qisees.

hayssafe bollan dehizami si menne beeshi poolise maayo may7ida mekelakiyati eqqididifasana izanka bandira may7idayssi geyettis

hayssafi bollan deizan sile inibeshin mekelakiya mayo may7ida asati shiiqetidi uttidayssanne silxana michizayssi beettees issi aawayka sinthera pa hu7on qoobe wethidi deees

zabi bollan poolisetinne makila kiyati banta malaya maya maydi shiiqeti uttidayssi beettees inta guyerakka hara dumma dumma maya mayida asati uttidi deezayssa hansiley qoncisees.

Hayssafi bollan deyiza misile nunifeeshi mekelakiya malaya may7o may7idi bantawube bollan zoo qoobe wosthidi ekkidi asay timirte ekkizayssa woykko silxana ekkizayssa hamisiley qoncisanas dandayides.

Haysafe bollan deiza missida nuni beeshin samaynne booththa medho walakate ettida tamaresoy weettes iza sinthenka tophiya bandiray kaqetidi dizayssa hamisilappe beyanas dandadis

Hayssafe bollan paydon ichachape daro asati makalaakiya moy7o ma7idi panta kushe guye ekkidi ekki dizayssi bettees.

issi adey poolise malaya maya mayidi utti de7izayssi beettees izzas sinthankka waraqatatinne dumma dumma miishati beettoasona qoobeykka sinthan dizays beetees

halisabe bollan issi addey maqala kiha mayo mayiti bayfe bollaka manalixida aasshidi makiraponewekki haasayi deessi beettes iza sinxanqa komputerayidea ees

Hayssafe bollan daro asti eqqidi dizayssi beetees haysatikka enta sinthan zo7o madabarara aykko wazi qachi wothidi de7oosona eta guyerakka cililoyeechati beettooso.

Hayssafe bollan asati dumma dumma miisha shiiqidi dubbushishe nufuronne dabbo mizayssi beettees aayetikka banda huuphe bolla shaashe qacidi uttidayssa xeellays.

hayssafe bollan deiza misimen maagerera giigettida dirsachin saate ne giiettiduttiday si beettees izaafarakka sharay hixettidayssa beyanas dandaros

hayssafe bollani nu dere tophiya ayssida aymede aabiy uttidi haasaya kiita aaththishe dizayssi beettees iza achchenka tophiya bandiran eqqidi de7ees.

hayssafe wellan deyizaasa nuni beeshin aburate poole giiishihe dizayssa beyoy dandawoos issi atte kelelo mara medho may7o may7di deishi hankoyssati qasse dumma dumma may7o may7dosana

Haysabe bolla nam7u karetha may7o mayda asati guttiday izayssatu yo dandawas issi nayka tophe ayssiza maaray aymede abikko izaacherakka topheya wandiray de7ees

Haysafe bollan de iza miishananibeeshin arba mincen beettiza qammo adde baabaye haaththe pude kessizayssanne asati shiiqidi beyizayssa bessees asay katophiya bandira pude oykkidi deeroosana

Hisabe bolnan wora giddon iqqibia asay xaafishenne dumma dumma on isha uoththishe dizayssi wuittes namma asatikka bayfe bolla manaxiro woththida.

hayssabe belansa lafeti ekkida uttida asati beettoosona intasinthenka haylandera haatha hibizayssa be7o danda7oos issiaddeykka kushe idimmidi uttidi dees

hayssafe bolla mennu deyisi asati dumma dumma asati baggay hara may7o baggay qasse gaabe may7idi booththazan billo ekkidi gizayssa awussi laappeppeo dandatis

hayssafe bollan de7iza issi adde yelelo malaqowabe ba hudo bolla woothidi maygirafoone kuushen oykkidi aasayizayssanne ba qofa aaththizayssa be7o danda7oos

issiy aden mana xire athidi ha simidi ekkiday silbitii saysse adeykka gaaththara booth karera qasse qaretha mayo may dayssa hamisiley qoncisees

hayssafe bollan timirtte ministere ayssiza nega biranu iza sinthan dumma dumma magiraponne utti haasaya aaththishe woykko kiita aaththishe dizazayssa beyays.

issaabe bollan issi hantey qoobewothidinne gita poote maydi maygira hone gapshonegidi haasa ha shiishshizayssa bessiis daguyerakka dunduza medo oykkida maggarazay bolla bolla kaqetides

ayssafe bollan issi aawara issi indeera eqqidi indaguin qabbandiray dumma dumma dere sidieshin kushe denthidi tophiya maaddanan woykko tophiyan oothana qaala gideshe doosan

Hayssafi bolla deisa misilo monneeshi itiro postitizayssi eriso kessizayssa bessees hayssida natasewe tenbergizayssi xuufeyka betesayssa misiley qoncisees.

Hayssappe bollan deiza misile nuni xeelishe giza kaame giddon asati yigidi hara dere baanas gelizayssanne matara amettizayssi beettees makina giddonka asi beettenna karera dees

Hayssafe bolla tamarechi shikidi tamari hayssi beettii dahenacikka pentasimese maxaaafdi do yuutidi timiste kaalishe de7oosona hayssa misiley bessees

hayssafe bollan heedzdzu goommara diza gashe kaanuya beettawus woykko bajjajiya beettawus inte gueerakka makalakiya mayo may7ida asati beetosona

Hayssabe bollan deiza misilemusuu hucisizay issin deya uttada asas haasayishin hunko wasatecasse uttidi izis qopa syidayssa amisiley taas qoncisamas dandaytes.

hayssafe bollan deeza misile nuni beeshin dophiya bayndera medho mani da kowaase kasancheti meida giddon kowaase kaa7izayssi beettees ha asatikka kowaase meedan kaa7ishe dizayssa misile bessees

safe bollan deesa misilinen feeshin matan heendtzuma malalisa bajjaduyaheqqara dishin baragaroy eggidasay qasse matara adhdhinayyssa hamisiley qoncisees

hayssafe bolla darora asati karethi toho oykkidi uttidossananama asayka banta ushenay gido ereto naazi oykkidi deizayssa beyees

Haysafe bollon daro asatis pangistenta shiishshidayssa ekkanas yuyudi eqqidi zaasabi beettoosna hayssataska paydoy ita daronne taywaanaska hama mayssa.

Haysafe bollan daro asati issi makina bolla xoomettidi uttidan si beettees hayssatappeka sinthen diza induta guddishin goye baggara qasse adde asatikka beettoosana.

Hayssafe bollan ha bakara maca asati baynta xifirey bolla tiettiza qalame dishin ha bakara qasse gita lo7iza keeththey beettees keeththas nithenqa ogey de7ees

hayssappe bollan de'iza misile nuuni be'ishin holoosi giza mawonte beettees hayssikka dunguza may'da mayos isssi na'iya beetawus hayssika

Hayssafe bolla nam7un dira issi addera minceoch giza xuufe sinthe migididizayssa be odenda aysa enta gueraqa cililo mitsatinne dumma dumma miisheti betishe doosana.

Hayssafi bollan diizamesine asati balta qodhe dunguzanne dumma dumamiishata yeggi gita wora garsira hamittishe haa izays bettees gitanethaykka deees.

Haysafe bolla nam7 ido nayti beettosona hayssatikka issi mala malu may7di issiniya ba huphe bolla qoobe woth missineya qassi mala xibhe wothi kaame bolla uttida

Hansafi bollan deiza misila naibish adde asati boora qanxidi woykko shukidi deizayssanne iza asha qanxishe diizayssa amisilay guncisonas dandayees.

Hansafe bollan paydon suppunappe daro asati ita zarpe bolla eqqidi deeosana izagierakka daro mithati beetiitis.

Hayssafe bollan deiza misinin qoqisizay cililokkade bolla shara hiixettidi soyo melal keexettidayssi beettees zaguye baggarakka saloy keeyidi beettees.

Hayssafe bolla qita dalga cililo miida bolla samay shalwoxarettidi sohoy medheti dayssa bessees asharas qa botsame samay nam'u medhoy dees.

Hissafe gollon jeiza misi omanifeeshi tamareti hiidi salafetti ekkidi ganashonal ayde khessanaas mazagabettizayssi beettees nayti katamareso may7oma yiidi de7oosona

Hayssafe bollan deiza misilenonebeshin asati shiiqetidi utti dayssa be'oy dandawas haasatappe faysi aayoy ba huphe bolla shaashexin xammada sinthan istodade.

Hayssafe bollan asay nashonal ayti ekkanas hiidi mazagabettanas salafetti eqqidayssa beyoy dandawos inte giddonka issin deya karetha gurde mayada ba huphe yeddada eqqada de7as

Hayssafe bollan shiiqida asatata beeshin salafeti eqqidasati beettoosonna iltafekka sinthen dizeyze e tuwase kaariza asa maadyan mureedi eqqidayssi beettees

hayssafe bollan dumma dumma misgeba wooththiza asati beettettis intafekka baggay ekkidi deees baggay qasse salafitidi deees hayssaka misiley qoncisees

hayssafe bollan dumma dumma misgeba ooththanas naytinne daro adde nayti shirqeti salafepte eqqidayssa hayssafe bollan diizrayssi taas bettees

haassafe bollan issi naa idimmida naaara hara dumma dumma adde asatara yiidi mazagabettanas eqqidayssi beettees issi aaweykka karetha may7o may7des

Hayssafe bollan deiza misile nuni beyishin asati paydametawqi asiydi salafettidi ekkidayssi beettees issi nayakka baeesho imash dizayssa hamisilappe qoncisanas dandayettees.

hansafe bolla heedzdzu asati uttidi mazagabizayssanne nayti ibi salafettidi mazagabeti shidizayssa bessees issi addeyka dungiza qoabe bahophi bolla weththidis

Alsaabe bollan deizayssi naygi shiiqidi mazakabetizayssi beettees aasutappe kayssiniya ba eesho imash dizayss hissi misiley qoncisees.

hayssafe bollan dumma dumma kilabisi ka'iza heedzdzu qowase kahancheti miida bolla beettosuna inta guyerakka cililo mithay deees booththa medho oykkida poolekka beettees

hayssafe gella nam7u asati eqidi dizayssi zeyteysi issinneykka ootha qoobeppa hudhe bolla wooththidi qoydhenka baade may7 di digeyssa hamisi loykka ucusees

hayssafe bollan de7iza misiley nuus bessizay nam7u dumma dummo kilobeska izakawaaseka anchafi miida giddon kaa7ishi dizayssi beetees inta guyerakka cililo mithati de7izayssa bessees

Hayssafe bollan issi atte asata shiishidi isporte ooththesiza hessa be'o danda'oos oothesizadeka ba kushen magirafoone oykkidayssa hamiselappe beyanas dandayoos.

Haysabe bolla nammu dumma dumma kilobes kayiza gaasaqa anjati meyda bolla hamettizayssi beetees issi nay qa samaye shurawe maay'e issi nay qasse qililo shurawe maydi dees

hayssafe bolla gashe nayti dalganne qililo meda bolla waxereti shefa7is hayssa hissees qalto neka meeda bolla de7ees hayssa misile qoncisees

Hayssafe gollan deiza misile unifeshin qasonaakko haase merera afara bagqidi aaththizayssi beettees hanko naytikka tiixara eqqidi xeellushe dizayssa uhizile qonisees.

Haayssafe bollan ichachu asati hametiza issi beettees issi miyakka booththa may7o mayadus izi senthenka nam7o asati hamettosona.

hessabe bollan shiiqi dumisidey taas qonchiside nam7a dumma dumma killabeskaw iza kuwaase kaancati meeda bolla kowase kaw izayssa bessees

Hayssafe bollanc ichachu asati banta qodhe medaley aaththidi eqqidayssi beettis nam7atikka medaliya banta qushen oykkidi de7osona.

Hayssafe bollan issi naay kowa sekawishin gizas bolla gashe metoy gakkin sintire maadunmiza asay miidi izas maadunmidayssa be ays.

haysafey bollan deisay samonibeeshin irsase woykko xaafiza meesha geelisizayssi woykko iirizayssi maqiracayi beettees izan nersaseka beettishe dees

Hayshafi bollan deissha markere nuni beeshin dumma dumma medho oykkida markereti beettosona iza bollasa kaligiraficiza paranjetho xuufey deettes.

hayssafe bollan de'iza misi yumanibeyshi beni wode kaameray olko pote dentida miishey beettees hayssaska medhroy boothinne karetha walakka gidoyssa beyo danda7oos

hayssafe bollan telebizhini woykko awude ehida miishay beettees izas guye bagarakka haray zokko zaaridi eqidaysa be'o danda'is

hayssafe bollan deiza misine asi medhidase poyekko asi berka ba kushen giigissida wordo asayso wolo wolishin beettees aaddeyka gu7era ilgay beettees

Hayssafe bollan deriza maashina nuni weeshin ha wodey worko teknologe ehidayssa hayfe tukke gaaciza maashine giddoyssi beettees za giddonka shaayettida hayfe tukke beettees.

Hayssabe bolla issi indiya hawodeyn ihida maashimana afokkada xeellizayssi beettiis hannafa buru7eguye qachada xeellash de7oos.

Assafe bolla awki meti woykko deena baale muuyati asa naas suthanaakka suuthay wusgidi biishe ishediza erana moodezayssa.

Hayssape bollan de7iza misilea nu be7ishin birata medho oykkida kaame oyddu gomara diza so kaame eqqidaara beetawus izi guyenkka laamera woykko gelira bessay beetes.

hayssafe bolla nisi gita baaray dees izikka guyira goommay qachettin gizayssi beettees izaska guyira mithatinne dumma dumma miisheti beettosonna

hayssappe bollan de'iza misile nuunu byishin gita asati qililo saykile laaggizayssi beettees hayssa achchenka lo7iza sohoy dizayssa ha misileytas qoncisanas dandayides

Hayssappe bollan hare gaaben uttulla daami dibbizanayti beettoosan uttulla bollafe hissin adde ittidi dees nam7ati qasse laaggi she dizayssa hayssafe bollan dizamisile undisees.

Hayssafe bolla deiza misile nonbeyshin heedzdzo asati suufe maydi shaykele laaggizayssa beyo dandawos hayssatika gita asata gididayssa hayssi misiletas qoncisanas dandayides

hayssappe bollan de'za misile nun be'ishi gita kameti shiqetidi eqqidayssi abettees aka metachin medhoykka katethanne bootha walakakko

hayssabe ollan karetha mayo may7di issi adursyadey uldaasa giddon eqciti geees uldaasateka ise achchene eqqejizayssa honosiley qoncisanas dandayides

hayssafe bollan deiza misilenmibeeshin issi booththanu dho7oykkidakaame aspaltara heera hayizayssi beettees aspaltawo giddonka dumma dumma misxesi toketidayssi beettees

hayssafe bollan daro asati markabe giddon uttidi okki cannaqetishe haaththa fara bizayssi beettees issi addeyka makala kiya may7o may7di inte giddon masara ekkidi eqqides

Hayssabe bollan deeza misila nune biishin isi gita kaame geettees izagueerakka hara yelelo medho oykkida kaame lizayssa misilappe ekkana woykko ganazabettana dandaa

hayssafe bollante iza misile mumifeyshin kaaf bolla caanettiza dumma dummamishatinne asati beettosuna haasati gamakin angeledi hara derebaanas giigettizayssa hamsilappe be7o dandais

hayssafe bollan misile nuni be'ishin gita aspaltey beettees hasanka issi na'i saykile laaggizassa beyoy dandayas guyerakka daro kameti de'osona

Hyssafe bollan issi kaamey abe kaame bolla ciishaynne dumma dumma misheti uttidi kaamiyolo ixidayssi beettees izi garakka dumma dumma xompiza miisheti de'ssoosona

Hayssafe bollan deiza misine nuni deshin issi motore eqqititizayssi beettees iza achchenka qarxa xilera yoyyida gashe sohoy beettizayssa amisileytas qoncesanas dandayidis.

Hayssafe bollan yelelo mala medho ekkida issi kaamin eqqi didizayssi beettees iza achchinka issi addey hokkidi poto dendidayssa amiseley qoncisees.

hayssafe bollan de iza misi leeminge ishi issi attey malaxire aaththida addara haasayis gede baqarakka hara nampadete eqqidi haasa alaamettizayssa hayssa miselappe beyanas dandayadis

Hayssape bollan deiza misilene munbeeslin lo'o apartmente kessida irisoy beettees hayssika ooththettidi wuridanne keehippe ayfeska lo7izayssi sohoy beettees

haysafe bolla ta beyiza misilen dumma dumma iza misiley buru keexeti he diza keeththay beettees hayssi garsenka peeroynne dumma dumma miishey deizayssa hayssi misiley taas qoncisanas dandayidis

asafi bolla minibeeshin keexxettidi wurida keeththeynne buro keexxettishe diza keeththey beettees izaabeenka mithaynne dumma dumma miishidi beettishe de7oosona

hayssafe bollan issi lo7izasohoy beettees hayssika booththanne marco medho walaka issifa oykkides qorqoroykka zo7o gididayssa geanas dandayettes

fayssafe bollan geeszanisini iithu karetha mayo mayida adde asatana nam7u xibabe mayo mayida nam7u hindotara beettosona hayssatikka banta kushin ciishi arkida

Hayssafe bollan heedzdzu asati eqqini haasayi hayssafe ays enta sintenka co'onne botha walafa puutey eyfucishay deees.

Hayssafe bollan leiza misile tani be ishin buro keexxetti hediza keeththenne keexettidi wudida keeththey wiyettiis iza sindzenka bortha mudha ekkida kaame ekki didizaysse beettees

Haysappe bollan daro asay issappe shiqidi eqqidayssa be'ays gehentika uttidaynne eqqiday giidi sallafettidi eqqidosona issi addeyka tira bolla manaxire wothides

Hisafe pollande ixa misile aaya thayper giran di siti molgiza huddere itiophiya waanna katama gidida addisaben didaggita restoorante beettees

Haysappe bollan be'izaa misile asati dumma dumma mayo may7di ekkidayssi beetti seqqi dinnekka issi worida weykko poleti damiishas kushe bakqishe deyooso.

Haysafe bollan de'iza nayo nuni beyishn tamareso mayo mayada deqarabizayssi bettis izappenka sohoynne qorkoro dilsay beettizayssa misi ley qoncisees

Hayssappe bollan deza misilan yunibeeshin gasha nayti tamaresa tamaresa mayo may7idi ittidayssanne istimaariya inta eqqada tamarsidayssa peef dandaasa.

hessafe bollan hiidzdzo macanayti tache keeththa numekko issi bessen beetoosana hessatikka cililo shaaroppe may7di wurekka de'osana

Hayssafe bollan wolayta soddo kataman beettiza liiga tamareso giza tamareso armay beettees hayssaska qillilo medhoy deees

Hayssafe gollan dees mish lelile geesh barsh nayti shiq itti utti timirte kaallizayssi beyettees ha asatikka timirti tamarsishin inti kaayi zamishe ehidi inta giddumothidayssi biyettees.

haysabi bollan deiza misile minumiashi issi aayoy sa7eda bolla xaafizayssa beettees haahi akka cimanne ba hudhe bolla daashe qachada de7awusa

ensafi bollan deiza misilen heetzdtho adde asanne issi macasati kushe idimmidin ekkidi deizayssa peyo danda7oos inta guyerakka ciriro mithay dumma dumma mithay deyeettes

Hansape bollan issi geshe naya beetta sizakka buro issintho qamma tamareso bidayssa erisanas ba kushen oykkaradiza mithay oykkadusizi guera ka tamaresoy beettees.

Hayssafe bollan issi kowaseka iza kilemeneyti oyketidi woxxetishe beettees inta guyenka giita keethethey beettishe dees hayssa misiley qoncisies.

issafe bolla wulayqqa sootu yungarasti amareta gelo soybeykko wulay beettees hawula bollaka daro nayssa nayti gilidaynne kedizay beettees

Hayssafe bollan timisde ongidi anjetidanay ti timiste asi ongishe oykko anjeti she may7za mayo maydi gita dalga addarashin shiiqe diiphitidayssin beettees.

issafe bollan gashe nayti tamareso biidi tamarizayssa esseys naytika astamariya ayfe bessite hin ayfe beshe shedizayssa awsiley taas qoncisanas dandayides

Hayssafe bollan de7Izayssa nuni be7eshin giita kaamen oga giigissishe dizayssa bessees iza geerakka hara oga giigisiza kaami beettees matanka keeththe dees.

hayssabe bollan deisa misene issi aaddey gita ogera duge biza yssibetees hayssi izi biza ogekka biitta gidoys beyanas dandayettis duke bakarakka cililo maatay dees

Haynsafe bollan deyiza misilainne weeshin kitaa aspate wogin makinay woykko kaame bizayssanne asay izaachchira hamittizayssa beyo dandawoos.

hayssafe bollan de'iza missilen nbeshi buro ooththettiza zaraphe beettees hazarapheykka simintora ooththettizayssa hayssafe bollan diza misiley qoncisees

Ayssafe goldan deiszam silonoomi beessi gita zarbhe garse biittaawi beettees ha besa zarpheyka simindofe ooththetidayssi derettees

hansafe boldan deessa misili muureyss gita ogiyas paaltey beettees hayssanka heedzdzu asati giddon iqqidayssa misileytas qoncisanas dandayides

Hayssafi bollan issi oydufe daro asati oki buro oosettiza ogi bolla accifi beettas inda guyerakka issi kaamey eqqifi dizayssa hayssafi d bollan diga misile qorncisees

haysafe bollan deeza misi la nonibeshi ita asbalte ogey beetteys ha asbalte ogeykka makinaynne dumma dumma misheti bizayssanne izayssa gidoyssa ha misileytas qoncisanas dandayides

Hayssafe bolla issi gita makina oga baassishenne giigissi shedizayssa beyo dandawos pudenne dugya baqqarakka jelelo mithatinne dumma dumma mithati deizayssa umisidey qoncisees.

hayssafe bollan gessi gita ogen moterey heera hayizayssi beettees izas duke bagkaranne pude bagkarakka cililo mithati beetosuna hayssa miisiley qoncisees

hayssafe bolloy issi booththa qooti mayi daante rafushe rikkidi haasayizayssa besse sizageerakka cilido mithatinne hara asati beetti shede doossona

Ayssafe bollan issi gita oge ooththiza makinay heera ha oykko kame zeera ha yizayssi beittees oge bollaka dumma dumma cilido mithati dewoosa

Haynsafe bollan gita asparte oge gita gaamey roykko oge giigissiza kame heera haa yishe dizayssi beettees izabeerakka hara iza mala yiis.

Alusafe bolnan heera haala bambafi doyekidi wora goggizayssi beettees abanbacha guerakka cililo mithati eqili de7izayssa mimisiley taas qoncisanas dangayedis..

hayssafe bollande hiza misile nunibeeshin nam7antho toqa katama haaththe shiishonne salteeshinne projekte gidayssi itiophiyan giigettidayssi hayssi nuus bessees

Hansafe bollan issi addey aaththen kushsa micettidi ba duuna mucizayssi beetties iza guye wakarakka dado asati kafero ekkidi inka qaralxishe dizayssa hayssi miisine qoncisees

hayssabi bollan de'izamesinni maangisteweekko asay asas haaththe shiishana giidi keeththi dagginbey beettees izaguuerakka tilela miishati beetosa

hayssafe bollan birata medhanay samay medho walaka oykkida sohoy beettes iza giddonka ayqowazi doyretti disayssa xeellays karera kaccileno mithati beettoson

Hayssafe bollan deiza asati nam.os issife dunguza may'o may'idi hirbami qanx gude dhoku stidayssi miittis inte guyera qabotha qoobe aaththida daro asati de'oosona.

Hasafe bolla dei sa usida manfeyshi gam7o bambati dooyetidi wora gokkizayssanne issiman dooyetonna gordetidi gizayti beettees geera kacililonne dumma dumma miishati weettettes.

hayssafe bollan issi indoy bambado yayda kushi miix ettizayssi beettees he bakarakka hara asati beetti sheeddi oosona iza sabotha qofe bahume bolla wothidayssa beyays

Haysafe bollan issi gaabbay goqisin jarkanitan haanthe guniza yssi beetees jarkanetaykka cindeekko wole yoomadha giryoosa.

Hayssafe bollan oge oothiza asati issife shiiqidi haasayizayssa bessees ha asatikka paydon ichasha gidishin eqqidi haasa7ishe doosona issi adda bollara uuthay beettees.

hesafi bulyan haaththe asa shiishana giidi mangiste keexxida keexxey beettees ha keeththanka samay medo oykkida qalometi ettida biratati beettosona gede baggarakka asati deettees

Hayssappe bollan shiiqida asatan beyishin biro keexetish diza olan duge gelidi eqqida biratatine maagereta miidi xeellishe diza issappe besses. Issi addeyka maagara ekkida eqqi des.

hayssafe bollan issi adde damba dooyison beettees han kooti qas pantaqoolen dugusa woththidi wurikka kushe miicitizayss beettees